Ggoonya ng'eyimiridde mu biddo era nga bino ebiddo birimu langi ez'enjawulo, ng'ebiddo ebimu birimu langi eya kiragala, ng'ebiddo ebirala birimu langi eya kitaka era ng'eno ggoonya erimu amatolobojjo nayo ne langi ez'enjawulo nga kwe kuli langi eya kitakamu ne langi enjeru.

Omwana ow'obuwala ng'asamba akapiira era nga kali mu bbanga, ng'ayambadde essaati eri mu langi ez'enjawulo; nga mulimu langi eya kiragala, ng'era mulimu ne langi eya kyenvu, nga n'ekinu ky'ayambadde kya langi ya kiragala, nga yeetooloddwa emiti.

Eryato nga liri ku nnyanja era nga lirimu omusajja alituddemu omusajja alituddemu ng'ayambadde engoye nzirugavu era ng'ayina omuti omuwanvu ddala ng'omuti guno agufunyise mu mazzi.

Omusajja atikidde enkoofiira era ng'ayambadde essaati njeru ng'eyo essaati eriko omutwe gw'embwa ng'ayambadde empale nzirugavu ng'akutte ebiti bisatu ng'abikyanga, ng'abikyangira ku luwuzi.

Omusajja ng'asitamye ng'ayambadde essaati njeru nga kw'otadde n'engatto eza kitaka n'empale eya kitaka nga mu mukono gwe ogwa kkono ng'akutte amagi mu kaveera nga ne mu gwa ddyo akutte eggi limu ng'agenda kulissa wansi.

Abaana nga bali ku kikubo eky'ekitaka ng'era bano abaana bali mu kudduka misinde, era nga kino ekikubo wabbali waakyo mulimu obutiititi ng'era ne wansi waliwo omuddo.

Embogo nga ziyimiridde mu muddo omuwanvu ddala ng'era muno mu muddo mulimu omuddo ogwa kitaka nga mulimu n'omuddo ogwa kiragala nga wabbali waazo okweyongerayo nga waliyo ebibira ebiwanvu

Ennyanja erimu amazzi aga bbululu omukwafu nga ku lubalama lwayo waliyo olusozi nga luliko abantu, nga bano abantu kuliko abayimiridde ng'era n'abamu ku bo batudde.

Ennyanja ng'eriko amayengo amanene ddala ng'eno ku lubalama lwayo waliyo ebinyonyi bibiri eby'enjawulo nga kuliko ekinyonyi ekiddugavu ng'era kuliko n'ekinyonyi ekyeru ekimanyikiddwa nga ennyange ng'eyimiridde ku musenyu.

Engalo z'omuntu omukulu nga zikutte ku ngalo z'akaana akato ng'era kambazibbwa ekisweta eky'emikono emiwanvu ng'era ekisweta kino kiri mu langi enjeru ng'era bamuzizise ku kigoye ekya bbululu.

Emikono gy'omukyala ng'alaga ssabbuuni anaaba mu ngalo era nga ali mu kacupa akatangaavu, era nga ku ngalo ze ezimu kuliko empeta era ng'ayambadde olugoye nga luddugavu.

Omukyala ng'assa omunnyo mu nva endiirwa eziri mu ntamu era ng'eno entamu erimu omulawo ng'eteereddwa ku ssigiri eya kitaka era nga wansi waliwo n'obwandanda obutonotono era ng'akutte akasaanikira ku munnyo aka kyenvu.

Emikono nga myeru nga gikutte mu ttaka era lino ettaka nga liddugavu era nga mu ngalo ze likwatiddemu ettaka lino eriddugavu ng'alina ebintu by'asimba, ng'asimba kimu ku kimu.

Omuzeeyi ng'atikkidde enkoofiira ku mutwe gwe ng'ayambadde essaati ya mikono mimpi ng'era ataddeko gaalubindi nga musanyufu, nga ku mukono gwe kuliko essaawa era ng'aluka kyalaani nge wabbali waliwo ekigoye ekya bbulu.

Omupiira gw'abawala ogw'ebigere ng'omu ali nagwo ng'era ali nagwo ye abasongera nga babiri bambala obugoye obumanyikiddwa nga bubbiibu ng'era buno bubbiibu buli mu langi eya kiragala ow'amazzi.

Ekyuma kikalimagezi ekimanyikiddwa nga laptop nga kiteekeddwa ku mmeeza ey'ebibaawo era nga ku mmeeza kuliko n'essimu ya sseereza enzirugavu era nga kuliko ebimuli ebimyufu era nga kuliko n'akagiraasi k'amazzi kuliko akapapula ne bbayiro.

Abavubuka babiri okuli ayambadde essaati emmyufu n'empale eya bbulu era ng'ali n'omulala amuli emmaaso ayambadde essaati eya bbulu ng'erimu ebibomboola era ng'ataddeko n'akakoofiira era yali akutte n'engege eri mu langi eya kyenvu.

Olusuku lw'ebitooke nga biri mu muddo. Nga wabbali waliyo obutittiriri era ng'ebitooke ebimu kuliko endagala ezengedde, ng'endagala endala zikoonose, endagala ezimu nga zikoze essanja.